Muuziiqaho yaa babbaxitino huuro maciishshinanni uduunnicho muuziiqaho yinanni muuziiqu umisi horo aannoha ikkanna

Agattote yaa kaaliiqi manchu beettira hasiisanoricho ikkino daafira affe kalaqino, konira agatto manchi beetti ikko saada ikkitto xaqa'mittano ikkiteyotta xawissano.

Amma'note yaa mitte daga umonsa baxxe fajjite mimmitinsa ledo sumuu yite Kaaliiqa magansidhannonna zammadhitanno doogooti.